Tini misile sumuda leellishshanno. Konne sumuda xawinsoonnihu ingilizete afiinniiti. "sidaama naashinaali rijinaali isteeti helzi booriya" yaamantanno aanaho worre ka'neentinni shiqinshoonni. Kuni sumudino lowo geeshsha biifannoho.

Tini borro baattote ofollanna xagge yitanno. Baattote ofollanna yaa mayyaate? Baatto ati nootto qooxeessira woy ati nootta qooxeessira ofoltinohu hiikkogarinniiti? Ilaalaame baatto magarinni loosira hasiissaannonke?

Tini borro muro yitannote. Muro yaa mayyaate? Murote dana ajayi ajeenna onte borreessite shiqishie. Muro maahooti horo uyitannohu? Tenne xa'morano ajjayi ajjeenna lame borreessie.

Tini misile seensille leellishshanno. Kuri lamunku mannooti dagunchunniha goga udidhe ka'eentinni lowo geeshsha biiffsnno. Angano mittu manchi urde amadino.

Tini misile sumuda leellishano, kuni sumudi sidaamuniha ikkasi leellishano, Sidaamu Dagoomu Qoqqowi Amaale Mine yittano borro aanaho borreessante no. Kuni sumudino lowo geeshsha biifano, xilte aanaho worre ka'nentinni assine loonsonni garino lowontanni biifanoho

Tini misile sagale leellishshanno tini sagale sidaami giddo afantanno sagaleeti. Qolote fooxa woroonni karre ka'neentinni xilteho wo'ma qanse assine shiqinshoonni gari lowota baxisanno. Itateno lowontanni injiitanno sagaleeti.

Tini borro sagale yittano, sagale yaa maati ,sagale afi'neemmohu maminiti? shoole hedo borreesse!! Manchi beettira uyittano horo Onte hedo borreesi

Tini misile babbaxino dani uduune leelishano, aana leelanohu heelakko ,akkafu, qotto, baatto loosirate, mesane haqqa bocirate tenne babbaxitino hayyo dandano, tene aana no misile lowo geeshsha biiffano

Tini borro agatto yitannote. agatto yaa mayyaate? agattote dani me'eho? mannaho horo uuyitnno agattote dani hiikkonneeti? manna miicannoti woyi gwajjitannoti agattote dani hiikkonneeti?

Tini misile owaante leellishshanno. Rosaano marte kaeentinni angansa haayishidhanni afantanno. Noo qooxeessino lowo geeshsha biifanno murono lowo geeshsha baxissanno. Rosiisaano kayiinni rosaanonsara owaante uuyitanni noo gari lowo geeshsha injaanno.

tini misile odoo leellishshanno qoqowu piresdaantichi kalaa desti ledamohu mittu manchi ledo mare kaeentinni waa loonse worreenniha hakko darga waa loosaminoha daa''atanni afamanno qooxeessisi waa loonsoonnihuno lowo geeshsha biifanno wayiino lowo geeshsha biifanno.

Tini borro roso yitannote roso yaa mayyaate? rosu manchi beettira aannohu mayii horooti? rosino beettinna woyi rossino beetto rosinokkihuno woyi rossinokki beetto baxxannonso dibaxxanno?

Tini borro sumuda yittano ,sumudu babbaxino qoqqowi giddo afamano ,sumudu horo maatiro lame titirshu hedo borreessite ka'etinni shiqqishi

Tini borro godo'le yitannote sidaamu giddo babbaxitino dani godo'le afantannona godo'le dana ajjanni ajjeenna shoole borreessi godo'lete dana shoole borreessittohu gedensaani horoseno Lame borreessi.

Tini borro roso yitannote? roso ronseemmohu maayiiraati? rosu yaa maati? rosu gobbate aannohu mayii horooti? rosinokki beetti maa ikkanno? rosewo beetti maa ikkanno?

Tini misile amma'no leellishshanno. Misilete aana kowaare faarsotenni mootichansa faarsitanni afantanno. muuziiqano, lame ooso godo'tanni afantanno. woroonni kayinni mannu ofolle macciishshanni afamanno minu lowo geeshsha biifanno.

Tini misile babbaxxino dani uduunnicho xawissanno. Tenne misile aana siwiilu mixashsho loonse ka'neentinni worre hee’noonni gari lowontanni injaanno. Manchi beetti babbaxxitino hayyo horonsire kaeentinni tenne mixashsho liisa dandaanno.

Tini borro hayyonna bude yittanote hayyonna bude yaa mayate sidaamu giddo noohu hayyotenna budu danni hiittohoro bade kaentinni shiqqishi ,hayyonna budu maayi horoti aanohu ?

Tini misile hijaara leellishshanno hijaaru kuni loosamino gari lowo geeshsha biifanno hattono qoxeessaho noo doogo la'nanni woyiite lowo geeshsha biiffanno qoxeessaho doogote aana sasu goommi baajaaje uurrite afantanno.

Tini misile sicconna badooshshe leellishshanno. Lamu beetti woroonni gonfa uddidhe aleenni qolote shamize uddidhe anga fooxa amadde ka'eentinni visiiti sidaama yitanno tsuufe leellishshanni afantanno lowo geeshsha biiffanno.

tini borro adawu agaraano yitanno adawu agaraano yineemmori isi ayeeooti? adawu agaraanno loossannohu loosinsa maatinna maati? adawu agaraano uddidhanno uddano hiittoote?

Tini misile mininna dubbu saada leellishshanno misilete aana meicho afantanno meicho gadhe sase leka xaaxidhe mitte lekka alba qolte diriirsite afantanno meicho lowo geeshsha biiffanno noo dargi kayeenni ane lao garinni di injiinoe.

tini borro adawu agaraano yitannote adawu agaraano yaa mayyaate? adawu agaaraano yineemmoti insa ayeeooti? adawu agaraanooti yineemmori uddidhanno uduunni hiittooho? adawu agaraano leella hasiissannonsa bayiichi hiikkiichooti?

Tini borro afantino gashaanonna annuwa yitanno afantino gashaanonna annuwa yaa mayyaate xaa yannara qoqqowo sidaamunniha gashe noohu ayeeti jireenyu borro mine sooreessa ikke noohu ayeeti

tini borro giwirinna yitanno giwirinna yaa mayyaate? giwirinnu loosisi isi maati? giwirinnu aanoho mananho mayi horootiro titirte kaeentinni borreessite shiqishi.

Tini misile owaante leellishshanno konne darga manchonniwiinni mare kaentinni mannu hidhanni afamanno mancho hirtanni noohu bullee, zaayiite ikkanno manchono mannaho owaante uyiitanni noo gari lowontanni injaannoho.

Tini misile politika leellishanno kuni manni goowinsara fooxa xaaxire ka'eentinni sidaamunniha ayimmasi xawisannoha budu uduunne uddire ikke uurrewo gari lowontanni injaanno noo qooxeessino lowontanni biifanno

Tini misile adawu agarano lellishano kuri misilete aana leelitano adawu agaraano xuuruuransa amadde doogoote aana hadhani afanitano udidhe noo uddano uniformensano lowo geeshsha biiffano arminsa kaayini Ethiophiyunire ikka egensisano

Tini misile minenna gallanni mine leellishanno kuni mini minamino gari dancha nafa ikkiha ikkiro biinfillesi diagadhino qoxeessisino la"ate lowo geeshsha dibaxisanno korkaatuno huxxa huxxinoonnihu qaaffichuno akkale ba'ino.

Tini misile politika leellishshanno konne baayicho gamba yee ofollewo mannib lowo geeshsha biifanno, umonsano agadhe kae biifawo garinni seese uddire ofolle afamanno, konne bayiichono amma'nonsa leellishshanno uddanono udfire ofolle no

tini misile bununna sagalete mine leellishshanno konni mini giddoonni wombare afantanno hattono sagalenna buna horonsiranno manni leellanno siinnanna rakkawoote leeltanno kuni mini minamino gari anera lowontanni injiinoe.

Tini misile daddalo leellishshanno, konne baycho babbaxxino manni babbaxxino daddalo dadda'lanni afamanno, duume shamize koffi'yaame uddirino beetti angasi kiniine amade doyissanni noota leellishshanno, tini misile leellisholla ikkinnina, anera lowo geeshsha di'injiitino'e korkaatuno, buuxo assinoonnikki xagga haare dooysanni noo daafiraati.

tini misile hodhishsha leellishshanno kuni misilete aana leellanno kaameeli danasi bicaho isino lowo geeshsha biifanno qooxeessisirano noo minnano lowontanni biiffanno konne kayiinnni mannu wolu kataminni wole katama harate yee kaeentinni horonsiranno.

Tini misile kalaqonna qooxeessa leellishshanno, tini misile la'nanni wooyite wayi iiminni ikke dirrayi no gari lowo geeshsha waajjishanno, ikkollana kaayiinni hakko qooxeessira mare beettu ofolle leellanno. goowwisi aana budunniha sidaamunniha fooxa xaaxire afamanno.

Tini misile mininna dubbu saada leellishshanno. Misilete aana geedimu afamanno. Buudasi la'nayi woyite addintanni qiqqishamiwo gari lowo geeshsha waajjishanno. Danisi kayinni la'nayi woyite lowo geeshsha baxisanno. Noo qooxeessino lowo geeshsha biifannoho.

Tini sumuda leellishshanno. Kuni sumudi loosaminohu itophiyu baandiiri aanaati. Sidaamu dagoomu qooqqowi ispoorte komishiine yaamantanno borro aanasi borreessantino. Kuni sumudino lowo geeshsha biifanno.

Tini misile dganna maate leellishshanno, jawu manchi qa"ete seemma dhiphe ofolle no, sidaancho mine minamino garino lowonta biifanno qa"e tinino lowntanni biiffanno gateenni weese afantanno lowo geeshsha biifanno dargaati,

Tini misile hayyona bude leellishshanno tenne misile aana akambaalo afantanno akambaalo horonsi'nannihu buddeena ga'ninanni mixashshora aanaanni qolle dimbanni akambaalono loosante shiqqino gari lowo geeshsha biifannoho.

Tini misile sumuda leellishshanno. Sumuduyiti horosi mitte uurrinsha wole uurrinshawiinni badate horoonsi'nanni. Konni sumudu aana togo yitanno borro borreessantino. Sidaama enni arri essi joobi iskiilli endi interpirayizi devilopimeenti huriya yaamantanno. Sumudu lowo geeshsha biifanno.

Tini misile baattote ofollonna dhagge leellishshanno. Kuni ilaalu la'nanni woyite lowo geeshsha waajjishanno. Qooxeessisira noo muro kayinni lowontanni biiffanno. Ilaalu aanano babbaxxitino haqqe afantanno.

tini misile roso leellishshanno tenne misile aana rosaano roso rosssanni afantanno saleedu aana borreessinoonnita borro haadhe kaeentinni dafitarinsara qolte kaeentinni borreessidhanni afantanno rosaanono lowo geeshsha biiffanno ikkite borreessitanni noo garino lowontanni injaanno

Tini misile leelishanohu muuziiqaho, Kuni muziiqu horonsinnanihu huuro biiffisate yine ka'neentini babbaxitino ama'no mine horonsira dandiinani muuziiqaati, muuziiquno loosame shiqino gari anerano lowontan injiinoe

tini misile amma'no leellishshanno amma'note mini lowo geeshsha biifanno iimaanni caabbicho assine qansoonni garino lowo geeshsha biifanno konni amma'note mini giddoonni manni ikke maga'nanni noo garino lowo geeshsha biifanno.

tini misile amma'no leellishshanno mitu manni wonbarete ana ofolle kaeentinni ikke huucciranni noo gari lowontanni injaanno ikkollana kayiinni mitte mancho uulla dirrite ka'eentinni guluphite angase kaaliiqiwa qolte lowo geeshsha mararsanno gede ikkite no.

Tini misile mininna dubbu saada leellishshanno, harrichu mini saadaati isi kayiinni doogote aana haranni leellanno doogote aana qooxeessaho minnoonni mini lowontanni biifanno, mine hakkoye qorqorrotenni huxxine hee'noonni.

Tibi misile looso leellishshanno. Loosu darga misilete aana leellanno manni muuze dadda'lanni afamanno. Muuze tini keeniyaho. Itateno lowontanni injiitanno sagaleeti. Muuze amadde ka'eentinni beetto heeshshi yite leeltanno.

Tini misile leellishshannohu bununna sagalete mineeti. Bunu mini giddoonni ofollinanni bayicho assine loonse qixxeessinoonni gari lowontanni injaannoho. Konne bayicho mannu kayinni gangalatate yee kaeentinni horoonsiranno dargaati.

Tini misile hayyona bude leelishanno misilete aana xilitu leellano gereere afanitanno xuurancho afanittanno tini misile lowo geesha biifanno konne uduunnichono babbaxino mannino daye kaeenittinni da"atanno afamanmo

Tini misile faashine leellishshanno. Tenne misile aana ashaangulliitete jakkeetta uddisiinse bolaale qodhisiinse giddoonni shamise uddisiinse giddoonni assine loonse shiqinshoye gari lowo geeshsha injaanno. Qolte kaeentinnino angase aana borsa suxxite afantanno.

Tini misile leellishshannohu bununna sagalete mine ikkaseeti, bununna sagalete mini minamino gari lowontanni injaanno ikkollana kayiinni, bununna sagalete mine haadhe massitanno doogo lowontanni anera di'injiitino'e qooxeessahono no haqqoti kayiinni lowonta biifanno.

tini misile bununna sagalete mine leellishshanno konne bayiicho xila qanseenna mannu bunanni sagale horonsiranni afamanno konne bayiicho qooxeessisera awabbanna hatto haqqe biifaaha kayinse ka'neentinni mannahono injaanno garinni ofollate bayicho qixxeessine worroonni gari lowontanni injaanno.

Tini misile muronna laalo leellishanno. Tenne misile aana leeltanno muro shunkurtu, hattono waajju tumi afamanno. Konne kayiinni mannu sagale coommishirate yee kaeentinni horonsiranno murooti. Tini muro lowontanni biiffanno.

tini misile hodhishsha leellishshanno doogote aana kuultichaamu kaameelinna hattono lamu goommi motore hadhanni afantanno kaameelu la'nanni wote lowo geeshsha biifannoho katamuno qooxeessaho minantino minnano la'nanni wote lowo geeshsha biiffanno,

tini misile daddalo leellishshanno manchu dadda'lanni noohu wonbarete aana ofolle shunkurta dadda'lanni afamanno mannu kayiinni isiwiinni mare konne shunkurta hidhanni leellanno shunkurtuno lowo geeshsha biifannoho.

Tini misile hayyonna bude leellishshanno. Kuri manni sidaamunniha budesi leellishshannoha qolonna gonfa uddire kaeentinni labballunna seennu gamba yee mitteenni qeexaa'lanni woyi godo'lanni afamanno. Lowo geeshshano biifanno mannootaati.

tini misile daddalo xawissanno doogote aana beetto buskuute xabbansanni mixashsho booso wodhite afantanno ofollinanni wombareno hakkiicho leeltanno mittu beettino ise ledo uurre noohu afamanno tini sagaleno lowo geeshsha biiffanno.